Naboone aha tsimbusi tsingali tsili khutsa khwaya tsili mulugudo tsama mushisali tsewakalikhile lugudo, tsimali, imbesemu, tsana tsanabintsali tsosi.

eha bakhana bataru basutile tsi pesani tsawe tsikalayi tsawe balele khumurwe betwikhilekho litosi lye khwilula.

Eya nabone gamadote gamadote galimulusuku nenga gayeela, shinihu Shashikawamba, galimo majeeke, mulimo bisaala buusa niyo ibilimo bikaali

boona aba'abenyayi be kumupila bali abe lifundo abe lifundo boona uwe mwanga alikhukhupa uwa nabinzari uwa nabinzari alikhukazana aruse khuwe mwanga bali mulifundo musisawa.

eha naboone barele ifuluya khu mayikha babimbilekho ifuluya kyindi barelewo khamayikha khataru balikhutekha bilyo balikhutekha bilyo bilikhusha khumukha khulukhunyukha

Ano nabone umukasi ali nga uli ni inda wawambile kumuga oba ali nga umulaguzi umuntu umulyuli, umulyuli umukasi ali umulyuli awambile zimuga ali kulyula bikyupa ibilimo gamasuswa ibili imugongo wewe, oba umukasi oba umeseza ne wabonekele nga umukasi.

Hati bona likulanilo liliwo lilimo ibintu bikal lilimo ni chimifuko gyemukhono yabamo ni tsigomesi tseba mayi ni bi limbe byesi baboya khumirwe bulishindu barawo hano likulanilo likali lyene

Aba abana bali mulilekelo bali khusoma no'omulekeli wawe ali khuwandikha e'noni khulubawo lwawe, abana unifomu yawe ili imbesemu.

Ati bona likuche lyetsile awo lye lye lye lyemishile ahu ah ahundu babobawo lumako likuche lyangale lyabukule shimuli shanabinzali lili khulya lyasamile muhanwa

Bano bakhasi ni babana bawe bakhasi bakwara bubila mumilo ni khumurwe babuwa ni chimisanda mungono bamemile abaana baawe bakwara bibila ni bimadongo eem

ari u'yu wayile tsigala tse'we walele mushikalabo alikhukhu laga ali aliwo tsi'robele bulayi tsi'limu tsi'tambamu tsi'lobele bulayi tse'akari tsi'limu bwa'gurini tsitsi khu'loba bu'layi tsi'li bu'bisi tsili tsabulaka tsiba tsalobele naabi tsa'malile khulini hwaya nga tsilirwedi tsikawa neyaba indayi

Abaana bakhana basutile kimipiila kyebinzari bama khusebele bandi bemile lubeka bama kametsi khusebele bali khu lugudo bali khutsa.

Hano iliwo imatoka yimile isi kimisala kimikali kimyene kili iliwo ni tsinzu ni lukuto ni matoka isi balangizaka bari toyota ili toyota yimikhile awo ilikho shimipila